Paɣaba n zooi kpɛ ŋɔ ka bi gbubi taha ka zaham pali taha maa puuni bi shab yɛla singirɛt nima ka shab bob bobsi ka shab ʒɛ zuɣusaa ka bi puuni yino muɣi o maŋa

Namda nim n ku pali kpɛ ŋɔ ka di nyɛ kala konkoba konkoba ka bi ku zaŋli muɣu taba di shɛŋa biɛni di malla kala zaɣ piɛlli ka shɛli mii mali kom zaɣ ʒiɛ ka shɛli mii mali kom zaɣ vakaɣali ka jɛrikan bɛ di luɣuli zuɣu

Ninvuɣu bobgu n boŋo paɣaba bɛ bi puuni ka doo bɛ paɣaba maa so nyaanga o gbubila maikiro foon ka yino nyɛ biuty paajɛnt o yɛla liiga sabinli ka so chinchin mokuru

Daani n boŋo sagbana bɛni ka postɛs gba bɛni ka niraba chɛna ka shab ʒiya palli nangbani yee shab pilla zipilisi shab mii bi pili zipilisi

Sarati n niŋ ka niraba nyɛ dansi ka doya ka chɛchɛ gba doya saɣam ka bihi ayi ʒɛya ka nyaɣa baaji nim bi nyaanga ka so kana ti kurim n yuundi ŋun doya maa ka so mii yaaro foto ka woya nim bɛ nimaani

Loori n bɛ palli zuɣu ka niɛma ku pali o puuni ka o tooni maa saɣam ka niraba bɛ o tooni ninvuɣu shab bin bɛ o tooni maa puuni yino yɛla liiga sabinli ka so mii yɛ liiga orɛnji

Daani n boŋo ka paɣaba ayi ʒɛya paɣaba maa ni yino yɛla liiga buluu ka so chinchini buluu ka di booi booi ka paɣaba maa yino yɛ liiga sabinli ka gba so chinchini o koharila binwola leemu biɛni ni binwoli shɛŋa din pahi

Niraba n ʒiya diɛmda bi gbubila dalibihi ŋmɛra paɣaba mini dabba paɣaba maa yino yɛla nyingokorigu ka yɛ kɛntɛ chinchini ka dabba maa yino yɛ gaana fulak daliya ka yino mii yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ vakaɣali

Galamsee n bala ka niraba zooi nimaani ka kom bɛ boɣa maa puuni ka bi gbira shab gnirimi ka shab mii korita kom ka shab mii gbubi taha ka bi biɛni n tumdi tuma ko biɛɣu ni ka bi bɛ

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni ka boraadɛ bɛni ka zaham bɛni ka gala bɛni gala maa nyɛla dibata ka di tam teebuli zuɣu ka naanzuu gba bɛ di puuni

Galamsee boɣali ni n boŋo loori nim ayi n boŋo ka loori shɛli koriti tankpaɣu niŋdi di puuni loori nim maa yino pun pali ka chɛna loori maa zuɣu nyɛla zaɣ ʒiɛ ka yino maa mii bi na koriti tankpaɣu niŋdi o puuni ka boɣali bɛ nimaani

Paɣa n ʒiya ka kurifooti ʒɛya ka duɣubili tam di zuɣu ka teebuli gba ʒɛya ka parantɛ tam di zuɣu ka kuriga tam di zuɣu paɣa maa gbubila chɛriga ka chɛrigi maa pa teebuli maa zuɣu ka kuriga ʒɛ teebuli maa loŋni

Duu ka niraba bɛ bi piɛmi gili teebuli ka yino ʒɛ teebuli maa tariga n diriba alizama ka bi yuundi o ka wumdi o yɛltɔɣa bi shab yɛla liiga nima ka di nyɛ boɣa waɣala ka tabilɛt do bi tooni teebuli maa zuɣu ka yino maa mii ʒiya miri dikpuni

Paɣaba n chɛna bi ʒirila taha bi chɛnila kuliga bi puuni yino yɛla liigq ʒiɛ ka so mii yɛ liiga zaɣ vakaɣali ka bi piɛ fooli chɛna

Paɣa n ʒɛ zuɣusaa ka bihi piɛ n gilo bihi maa nyɛla zaɣ bobgu paɣa maa bi bob bobga dikpuni n bɛ o nyaanga ka bi sabi pa dikpuni maa zuɣu ka o yɛ liiga piɛlli bihi maa shab pirila namda nima ka shab mii bi piri

Galamsee boɣali ni n boŋo niraba ata n biɛni ka bi gbubi pai ka tooi ko biɛɣu n yeendili ka boɣa bɛ nimaani ka tihi bɛ bi nyaanga tihi maa zooya niraba maa puuni yino pilila zipiligu ka yino mii yɛ singirɛti

Paɣasaribili n ʒi kuɣu zuɣu ka bia ʒi o tooni ka o gbubi afi n lori o zuɣu ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa o bi bob bobga o yɛla liiga piɛlli la ŋun ʒi tiŋ maa gba yɛ liiga piɛlli

Paɣaba n laɣam ʒiya ŋo bi yino kam tooni poŋ n biɛni ka bindira bɛ di puuni bi shab yɛla liiga ʒiɛhi bi bi bob bobsu bi nyɛla bi ninvuɣu bobgu

Doo mini o bihi n-ʒiya diri bindirigu ka bihi maa puuni yino zaŋ bindirigu n-niŋ doo maa noli ni ka parantenima za bɛ tooni ka bindira bembe di puuni ka suhi mini fɔkinima ka di be paranyenima maa puuni parantenima maa nyɛla zaɣ' piɛla

Paɣa n ʒiya chimdi maha maha maa shɛŋa bɛla kpam ni ka o yaai shɛli jɛrikan zaɣ dozim bɛla o nuzaa zuɣu ka piɛɣu bɛ o nudirigu zuɣu ka tahali gba ʒɛ o nudirigu zuɣu ka taha shɛli lebigi pili dizuɣu

Kuliga ni n boŋo ka bihi chaŋ ti toori kom bi ninvuɣu bobgu n nyɛba yino gbubila boɣati ka tino mii gbubi boɣati shɛli din nyɛ zaɣa buluu bi toorila kom ka yino zaŋ o nuu tim kom maa puuni bi bɛla kom maa nangban yee